Zvidzidzo zvevana zvepashi pashi zvinokurudzirwawo kuti zviitwe nomazvo uye zviitwe ngemuntu wakadzidzira basa rake kuitira kuti vana vasazokuvadzwe pfungwa veidzidziswa zvisiri zvezera ravo.

Vana vadoodori-dorii vasati voenda kuzvikora zvikuru, vanokurudzirwawo kuendeswa kuti vanotandara nekukura nevamweni. Kuitira kuti pfungwa dzavo dzikure dzakalemuka.

Zvidzidzo zvepashi zvinosiso kuva zvakavakirwa munharaunda yeruzhinji. Kuitira kuti vana vadiki avavo vahambe chimumango chidodori veienda kuno funda.

Vana vanoenda muzvidzidzo zvepashi vokur udzirwawo kuti vakwanise kushandisa zvivhiti vhiti zvechi zvino zvino, veyiwona mifananidzo neku zviverengera pachavo.

Zvidzidzo zvepasi zvinokurudzirwawo kuti zvive ne ,zvazvinoita kugadzirira vana kuti vachibva apapo vave nezuzivo rwekunoshandisa kumakanyi kwavo.

Tinokurudzira kuti vana veshe vaende kuchikora kunofunda kunyazi vabereki vavo vanotambudzika kuwana mari yemuduso. Tinoti vakuru vezvikoro ngavape abereki ava mabasa pazvikora vashandire vana vavo.

Fundo yepashi yakanakira mwana kuti ayende achinofunda. Vadzidzisi vanokurudzirwawo kuti vayise mifananidzo mumadziro emakirasi avo kuyitira kuti vana vafunde veyiyerenga veyiwona.

Zvidzidzo zvevana vepashi zvinokurudzirwa kuti zviendeve nemwana veshe anenge asvika zera. Kunyazi haana muduso kana mare yekutenga zvekushandisa.

Kudzidza kwakakosha maningi. Kunoda kuti vantu veshe vakurudzirwe kuti vayendese vana vavo muzvikora zvepashi, kuyitira kuti vafunde nevamweni panguva dzezera ravo.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvivewo nemitambo inoita kuti vana vagwinyise nyama dzawo pavanenge veuyawo kuzvikora vasangouya mumabhuku chete.

Zvikora zvepashi zvinofanirwa kuvandudzwa kuti zvive nezvidzidzo zvinoenderana nemukuwo watiinawo mazuva ano aya.

Vana vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora zvepashi kunyazi evana zvikwanisiro zvakakwana nyangwe vasina zvidxoko zvakafanana nevamweni vana ivavao vanonzi ngavaende vanofunda nevamweni.

Zvikora zvedu zvepashi zvinombopota zveiunganidza vabereki kuti vazwisise zvinenge zveiitiwa pachikora kuti vakurudzirwewo kubvisa chimuduso chinoita kuti chikora chienderere mberi.

Zvifundo zvepadera-dera zvinodzidzisa vamwe vana kuti vakwanise kuenda munyika kunoita zvekurima kana kugadzira mitombo. Dzinovandudzwa kuti vana vave neruzivo rwekunozvishandira vari vega.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera zvakawandudzirwa zvifundo zvazvo zvikaisirwa kuti vana vanoendeyo vadzidzewo mabasa emaoko kuitira kuti chobva apapo vanozvitangira mishando dzawo.

Vana vanofunda mudzidzo dzepadera nepaderadera vanosiso kuva vari vana vanenge vakura pahunhu hwavo nepapfungwa kuti vasanesa avo vanenge vachida kuvaparuzivo.

Zvikora zvepadera dera zvavakufundisawo vana kuti vaone mabasa emaoko kuitira kuti pavanobva kuzvikora izvozvo vakwanise kupinda munharaunda veitozviitirs mabasa awo veiwana kurarama.

Zvidzidzo zvepaderedera zvinofundisa vana vanenge vaenda kunofundiswa mubato womaoko, kuitira kuti nyika ivandudzwe nevana vayo vanenge vaenda kunofunda zvifundo zvepamusoro.

Muzvikora zvedu zvepadera movandudzwa muzvikora mega mega motowanika zvivhitivhiti zvekuti vana vakwanise kutsvaka ruzivo mazviri apo pavenenge vari vega vachidetserana.

Zvikora zvedu zvepamusoro-soro nezvepakati zvinodzidzisa vana zvidzidzo zvemaoko zvinosanganisira rekuvaka zvekutoti mwana anotobva pachikora ipapo ava neruzivo rwakakwana.

Muzvikora zvedu zvovandudzirwa fundo yazvo, yopuwa kuti vanhu vakwanise kufunda veyinasira zviro zvinowoneka, zvokutoti vanotopinda munyika vokona kunasira zvakawanda.

Tinokurudzira hurumende kuti ipindirevo mukati mezvidzidzo zvepadera nepadera. Kuti iise zvikwanisiro zvekuti vana vanenge vaenda kunofunda iyoyo vakwanise kuvana ruzivo rwakakwana.

Dzidzo zvepa dera zvovandudzwa nevazvina fundo nevanoita nezve fundo vakapa kuti vanhu vafundiswe mubati womaoko kuitira kuti kana akundikana mune zvemabhuku abvewo ane chekubata chokuti azoshanda mundaraunda.

Vanhu vanokurudzirwa kuti vasasiya vana vavo vachigumira chikoro panzira. Zvinokurudzirwa wo vana ava vaende kuzvidzidzo zvepadera nezvepadera dera nekuti kwakudzidziswawo fundo yezvezvidzidzo zvemaoko.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera-dera avangoindi kundofunda kwemene kwemabhuku chete vanotoendawo veindofundira zvinoitirana nezvipo zvava nazvo uye vachizvivaraidza pfungwa.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinoendwa nevana vanenge vapedza zvidzidzo zvepashi zvinovavo nezvikora zvinopa dzidzo vana vachigara apapo zvinokurudzirwa zvive nemakamuri akati tananukei.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvevana vanenge veizvinasirira hupenyu hwavo kuti vaenderere mberi nezvimwe zvidzidzo. Zvinovandudzirwa ivo kuti vabve pazvikora zvavo vaneruzivo rwakakwana.

Zvidzidzo zvepaderdera zvinokuridzirwawo kuti vana vange veita mabasa avanosisa kuita vari kumba, ngekuti vamweni vanogarire kuzvikoro saka vanofanire kudzidziswawo mabasa epamuzi.

Zvidzidzo zvepadera dera zvino kurudzirwa kuti mwana wese azvi hanire kunyazi haana muduso kana kuti wa kundikana mu zvidzidzo zve pashi izvi zvinoitira kuti kana achigonawo mabasa amaoko afundire.

Zvikora zvepa dera dera nezve pakati zvino kurudzirwa kuti zvimbo sanganisawo vana zveiva unzira vantu vari kuma basa avanoto ita zveiva udza kuti zvifundo zvipi zvavanga tora kuti vaite mabasa awawo.

Zvikora zvepadera zvofundisavo vana kushandisa zvivhiti-vhiti. Veizvifundira vega veitsvaka ruzivo rwavanga kwanisa kushandisa. Kuitira kuti vavandudze dzidzo yavo.

Zvikora zvedu zvepadera, zvinoendwa nemwana anenge apedza zvidzidzo zvepashi, zvakavandudzwa muzvifundo zvazvo kuti zviitewo zvifundo zvemaoko.

Vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepakati vachigadzirira kuenda kuzvidzidzo zvepadera dera vanofanirwa kumbounganidzwa vachitaurirwa nezve zvidzidzo zvinowanikwa kuzvidzidzo zvepadera dera

Zvikora zvapadera zvinenge zvichipindwa nevana nevanenge vapedza kuzvidzidzo zvepashi, zvinokurudzirwa kuti dei zvakwanisa kutora mwana weshe, kunyazi aazi kubudirira zvidzidzo zvepashi, vakwanise kumudzidzisawo zvidzidzo zvemaoko.

Zvikora zvepa dera zvawanda mu ndaraunda matino gara vana vano kwanisa kuhamba chi muhambo chi dodori veyi enda kuno detserwa fundo dzavo izvi zvino kurudzirwa ne hurumende kuti vanhu vavake zvikora zvine zvi zato zvavano wirirana.

Kuyenda kunofunda kuchikora chiro chakanaka chinofanirwa kukurudzirwa munharaunda kuti vana vanenge vapedza zvidzidzo zvepashi vaendewo kuzvidzidzo zvepadera dera kuti vavhurike ndxondo.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvinokurudzirwa kutiwo zvive nepanogara mabhuku ekuti mwana adetsereke kana achida kuzvitsvagira ruzivo rwake panguva yake asina mudzidzisi.

Zvidzidzo zvedu zvepadera zvowanikwa zvichiwanikwa mudhuze kusinde nenharaunda inogara veruzhinji vana vosuntunika kusarudza chikoro chavanoda.

Zvidzidzo zvepadera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvidzidzo zvavo zvepashi. Zvinodzidzisawo nezvemutambo kuitira kuti mwana akwanisewo kurarama nechipo chake chaanenge ainacho.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera ,azvingovi zvikora zvinongopa fundo yemabhuku chete asi zvinokurudzirawo vana kuti vasimbise miviri dzavo ,nevamwe vanotofundiswa kuti vashandise chipo chavo chekutamba mabhora.

Hurumende yedu yakaona kuti vana vawanda vanoda kuenda kuzvikora zvepadera. Yakakurudzira avo vane zvikwanisiro kuvakawo zvikora izvi kuti nyika irerukirwe.

Zvikora zvepadera-dera zvinova izvo zviri kuvandudzwawo kuti zvive nezvikwanisiro zvinoita kuti mwana obva ipapo ave neruzivo rwakapinza, rwekunoita basa raanenge afundira.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera-dera vano fundiswawo kuti vave vari vantu vanoenda vakavhura ndxondo dzavo ngekuteerera vana muzvinafundo, vanonge vachiva pakurira ruzivo kuti vazodzoka munyika vakakwana vaneruzivo rwepamusoro.

Zvikora zvinoendwa nevana vanenge vapedza dzidzo yepashi neyepadera. Chepadera-dera chinosisavo kuva chinobeurwa munharaunda inogara veruzhinji kuitira kuti vazhinji vakwanise kuhanira.

Zvikora zvepadera-dera zvovandudzwa zvovakwawo zvakawanda zvoita kuti vana vakawanda vaende kuzvidanho zvapamusoro-soro uye nyika ikwanise kuva nevana vakawanda vakafunda zvepadera.

Zvikoro zvepadera dera zvinowanikwa zvine zvikamu zvakasiyana siyana zvezvidzidzo ngekudaro panoiswa chiphambureki chekuti muntu aone kwaanoenda kune zvidzidzo zvaanoda kotura.

Zvikora zvepadera-dera zvinokurudzirwawo kunzi zvivakwe muntaraunda inogara veruzhinji kuitira kuti mwana weshe ahanire eikwanisa kuhamba mumango mudoodori.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinoendwa nevana vese, zvava kuvandudzwa kuti zvivewo nefundo yekufundisa mwana mabasa emaoko, kuti azodetserekana paanopinda munyika.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinovandudzwa zvichienderana nenguva, uye zvichienderana nekuti zvinofundisa zvifundo zvipi. Vana muzvinofundo vanenge varimwo veibetsera.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvakanakira nyika uye zvinodetsera kuti ibudirire, ive nevanhu vakafundira zvidzidzo kana vane ruzivo rwepadera-dera.

Zvikora zvepadera dera zvinowanikwa zvine makamuri akasiyana siyana zvichienda nedanho rinenge riri mwana anenge aenda iyoyo, Tinokurudzira kuti vana vanoendeyo vanofundiswa vabveyo vakaibva.

Kumayunivhesiti-zvikora zvepadera dera zvine zvinyorwawo zvazvinonyorwa zvichikombidza kuti panoitwa nezvei, uye budiriro kana donzvo ravo nderei. Vantu vanosisa kutanga vaverenga vasati vanotanga zvidzidzo zvavo ipapo.

Zvikora zvepadera zvowanikwa zvichivandudzwa nyaya yefundo yazvo munowanikwa mune ana muzvina fundo vovakafundira basa rawo veidetsera vanouya kuzofunda.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinowanikwa zviri zvishoma muntaraunda medu, munyika medu zvinova izvo zvinopa kuti zviise muduso wepamusoro-soro.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinovandudzwawo kuti zvive nepekugara nepekurara kwemwana anenge auya kuzofunda ikoko. Zvinodetseredza kuti mwana ave nenguwa yakawanda yekuita zvidzidzo zvake asingashaishirwi nevari kanyi.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera kuzowana ruzivo rwekuti vakwanise kuita mabasa vanoda kuita neunyanzvi anosanganisira kuita madhokodheya kana kuita vantu vanokwanisa kuchaira ndege.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvoiswawo muchina yechizvino-zvino kuti avo vanofunda vachifundiswa nana muzvinafundo vange veifunda veitoita zvavachazonoita kumabasa.

Vana vese vanokurudzirwa kuti vaudzwe kuti dzidzo yakakosha kuti vakwanise kushingaira kuti vakwanisewo kuenda kuzvidzidzo zvepadera dera kuti vawane ruzivo kuti vazozvishandira vega.

Zvikoro zvedu zvepadera dera zvinova izvo zvinoenda vana vanenge vakunda muzvidzidzo mavo zvepashi zvowanikwa zvichijwanisa kugadzirawo zviro zvingatoshandiswawo pachikora apapo.

Kudzidza kwakanaka kunokurudzira nharaunda nenyika kuti ibudirire nokukasira. Nharaunda ine vana vnenge vakaenda kuzvidzidzo zvepadera dera inoonekwa nekubudirira kwayo.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinowanikwa zvakashongedzwa zvinoyevedza, zvinowanikwawo zvine michina yechizvino zvino zvekuti vana vanouya kuzofunda vafunde zvine unyanzvi.

Zvikora zvepaderadera zvovandundzwa zvowanikwa zvichikwanisa kuendwa nemajaha nendombi einofunda zvifundo zvakafanana pasina kusarudzwa asi kuti zvichingosarudzwa ngekuti wakakunda sei muzvidzidzo zvepashi.

Zvikora zvepadera dera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvidzidzo zvepashi zvinokurudzira kuti vana vave nendxondo dzakavhurika uye vave nechokuita mukati mweupenyu hwavo.

Zvikora zvepadera dera zvinofanirwa kunge zvine michina kana zvekushandisa zvakavandudzwa zvichienderana nenguva kuitira kuti munhu anenge aita zvidzidzo ipapo afanane neanenge akadzidza kubanzee kwenyika.

Zvikoro zvedu zvepadera-dera zvinokurudzirwa kuti zvivandudzwe zvione midziyo yechizvino-zvino. Kuitira kuti vana vanoenda kunopakurirwa ruzivo vabve vakakwana vakaibva vachipinda munyika.

Vana vanokurudzirwa kuti vaende kunogarira pazvikora pavanenge vakudzidza pazvikora zvepadera-dera kuitira kuti vave nenguva yakareba kuita zvidzidzo zvavo vasingashaishirwi ngemabasa epamhatso.